Ŋutsu aɖe kple srɔ̃nyɔnu kple via wole seƒoƒo bɔ aɖe me. Wo katã wodo asiwuiwo hebɔbɔ lé seƒoƒoawo ɖe asi. Seƒoƒoa ɖewo ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi ke ɖewo hã nye gbemumu.

Nyɔnu evea ɖewo tɔ ɖe mɔmemidzraƒea ɖe ƒe ŋkume. Ɖevi etɔ̃a ɖewo hã tɔ ɖe wo gbɔ. Ŋutsua ɖe bɔbɔ nɔ dzokeke dzi le mɔmemidzraƒea. Ŋutsu bubu hã nɔ dzokeke dzi le mɔdodoa dzi. Ŋua ɖewo hã le mɔmemidzraƒea.

Ŋutsu adre aɖewo nɔ xɔ tame nɔ dɔ aɖe wɔm. Eve dze ŋgɔ wo nɔewo nɔ nane wɔm. Eve hã nɔ tsitsre nɔ wokpɔm. Eve nɔ anyi ke ɖeka bɔbɔ nɔ nane tsɔm Woame ene ɖɔ dɔwɔkpoxɔnukuku yi ƒe amadede nye ŋutiɖiɖi.

Ɖevi ŋutsuvi adre aɖewo nɔ anyi ɖe antrɔe aɖe si woziɔ ɖe gli nu la dzi. Kotoku aɖewo le anyigba le wo gbɔ. Ɖevi ɖeka nɔ adzɔge na wo hetrɔ mo ɖe akpa bubu henɔ nu kpɔm duu.

nyɔŋu eve kple ŋutsu ɖeka ɖewo le seƒoƒo bɔ aɖe me, wó dó seƒoƒoawo ɖe ɖakago lɔbɔaɖewo me wó bɔbɔ le seƒoƒoawo le asi wó dó awu ɖeka ŋgbiwo sɔŋ